Paɣa paɣaribi n boŋɔ bi zaa sola boduwa nima bi paharila bi niɛma gbambihi puuni gbambihi maa puuni shɛli nyɛla zaɣ dozim ka shɛli nyɛ zaɣ nuɣso ka chibi fuifui deei di zaaha puini

So n ʒi teebuli gbuni teebuli sabinli n nyɛli ka ŋmana tam teebuli maa zuɣu kopu gba tam teebuli maa zuɣu buku nim pa teebuli maa zuɣu ka liɣiri pa teebuli maa zuɣu

Tumtumdiba n boŋo bi nyɛla bi niraba ata ka bi zaa ha nyɛ dabba bi gbubi lahi bi nuuni ka za moɣali duli tihi sa bi nyaanga ka bi so yɛ liiga dozim